Rigaji juddi je robe. Hijabji latti nonde fere-fere bokko-bokko, balejum, jargina. Robe ɗe bornadi ngam suura ɗo wo’dina be bo.